Nyɔnuwoƒe ɖawɔƒe, ŋutsu aɖe ƒe afɔ nɔ dzedzem. Nyɔnu woame eve, ɖeka kɔ nu kɔ bla ta abe awusatɔ ene, ɖawɔnuwo klpe ɖawɔwɔ nɔnɔme tata vovovowo le ………..

Amewo kpɔtɔ nɔ nu ɖe fɔm le anyigba, ɖewo le nu kpɔm ke ɖewo tsɛ le mɔ dodo dzi. Ame siwo le dɔ si wɔm woƒo ɖi ŋutɔ. Gbe kple xɔ aɖe siwo tu kple anyi la kple anyigba si me etsi ɖea le wo gbɔ.

Ŋu aɖe de agba yina ɖe teƒe aɖe Yeevu woƒe ŋu si wowaa, Ameyibɔwo gade agba nɛ. Agɔti, ŋutsu aɖe si ke nye Awusa ŋutsu woame vea, wonɔ edze ɖom nɔ nane kpɔm. Ke ame aɖe nɔ nane fiam amea aɖe le ŋula gbɔ.

Ɖeviwo, ametsitsiwo kple ame hamehame vovovowo le teƒe si wole sikakuku ŋuti dɔ wɔm le la be kple ba ƒomevi vovovowo le teƒe ma.

Le exɔ sike nye ŋkume ʋi xɔtutu me, zikpui bɔbɔewo le. Mɔɖaŋu sike nye tsi ya fafe nana mɔ ɖaŋu tse le. Zikpuiwo, fesre sike nye ŋkume ŋuŋu fŋsrewo tse le dzedzem

Lãwo, atiwo, ame aɖewo ƒe nɔƒe si woŋu le teƒea. Gbe damawo, zikpui xoxowo, agba si me woɖuna nu le kple nutɔmashiniwo le anyigba.

Mɔ si ke wokɔ dona mɔ ye le nɔnɔmatata sia me, yevu woame eve wonɔ dze ɖom, ɖeka le kaƒomɔ dzi ke mɔ sike wowɔna dɔa wole emɔ ɖem.

nyunɔ aɖe ɖɔ kuku le yamewuaɖe gbɔ ŋutsu tsitsi aɖewoe le gbɔ le ekpɔm le biabiaɖewo ŋu ɖom ke yameʋua ele yie le ŋɔŋlɔ si le yameʋua dzia, efia be edu aɖe ƒe yame sike nye gbadagbawo ƒe yameʋue

Wo mɔdodola le edzi yim. Ŋutsuwo kɔ gavi si wokɔ wɔna dɔe la le dɔla wɔm. Mɔdodola le dzi yim. Ke mɔɖaŋu si ke wokɔ wɔna dɔe la le mɔdzi. Ŋutsuwoe le dɔ la wɔm.

Nyigba ŋuŋu, exɔ aɖewo kaka, eɖewo tse wokli nu. Wo nusiwo le xɔ la me, ɖewo nye ziwo, eŋu sike nɔ na gbe me kple ame aɖewoe tsitre nɔ nu kpɔm.

Atitoti gã aɖe eye wo parki eɔu ɖe eté, yevuwo nɔ anyi le eya xɔm le aha aɖewo kple nugo aɖe le ekplɔ aɖe dzi, ke nyɔnu aɖe nɔ edze ɖom kple ŋutsu aɖe le ekplɔ ma ke ŋuti

Le ame aɖe ƒe anyinɔƒe si ke nye xɔme, ati si nye na teƒe nyakpɔ nɔnɔmetata aɖewo si le gli ŋu, avɔ kple zikpui aƒɔti etɔ̃ kple kplɔ afɔti ene wofio wole eme.

wóle sika kuƒe wó ƒoba wóle ba me mɔɖaŋu sike wɔna dɔ le fimi eli, wokò wó kɔ mɔ ale sike teƒea teƒea meva nya le kpɔkpɔ o maɖe la wuyi me le wó kpɔm

Amewo le sikakuku dɔ wɔm. Ɖewo le mɔɖaŋu zam ke ɖewo kɔ ga vi aɖe kɔ le ekum. Ame aɖe tsitre do awu ʋie le wo kpɔm ke dɔ la le edzi yim.